Amaato maingi gari omunyanja aha mutwe gw'amaizi, gemereire orubaju orumwe hariho amaju maingi, amaraingwa hamwe nana amagufu, agakanyina.

Eduramu esigiise erangi erikutukura erimu orushekye oruri omu maizi rukuza omu domora aha rubaju hariho engata ezingire omu kireere haribo na orutookye aha rubaju rw'omugyera.

Engaro ezirikureebeka zonka zikwatsire aha siiso nizisa oburo, oburi omu rangi erikutukura hamwe n'esaano eri omu rangi erikwera eri aha rubengo aha rubaju hariho ekibaare ekikwatsize ahansi

Ekiyongoyongo kyiine omunwa muraingwa kiri aha kisharara kirinzire eminyongororwa hamwe nana ebyokurya byakyo omu maizi agari aha rubaju .Ekisharara kyiine obumuri.

Embuzi ziri omu muhanda nizairuka harimu eza mutare harimu eza musere harimu na n'ezirikwiragura harimu eziine ebibara enyima yaazo hariho ekishaka, ekishaka kirimu emiti ezimwe ziine amatu maraingwa.

Epiki eri aha nguuto etaire etaara, aha rubaju hariho ekishaka, ekishaka kirimu omuriro hamwe n'omwika mwingi hariho ebishaka ebirimu ebiti

Abantu bariyo nibatambura, abandi bari aharubaju rw'amaato. Omukazi aine omwaana aharubaju nibatambura nibaija ogwa kunu. Orubaju rumwe hariho amaju agashakiire. Emwe eshakiize ebinyaatsi endijo eshakiize amabaati.

Abantu nibanyurura akatimba omu maizi bemereire omu maizi aha rubaju hariho omushenyi hakwatsizeho akadomora omwe ajwaire busha taine saati oruguru.

Akaju kakye kombekire omu kishugi kariho orutimbi kashakaize otubati tukye kombekyeise amatafaari aha rubaju rwako hariho enkongi eginire orundi orubaju harimu emitumba hamwe n'ebicoori

Omukazi arikureebuka omutwe gwonka ayekomire eishokye, eyefubikyere akakoohe omu maraka ashutami, akwatsire ekigiiko n'esefuriya emwe eri aha gaasi atekire

Omukazi ashutamire aha piki ahekire omwana, ahekire muhogo omu kadeeya aha rubaju rwe hariho motoka zeemereire hamwe n'obuju bukye enyima hariyo emotoka eyekoreire ebintu, omukazi aine akenda k'omu mutwe hamwe n'obwenda bw'omu mutwe

Abashaija babiri bashutami nibareeba orubaju orwa kunu bajwaire ekooti. Omwe ajwaire butusi ondiijo ajwaire ebigyere. Aha begamiire enju eriho reediyo.

Eryato rihango riri omu maizi, aha rubaju hariho ebingoozi, abantu abamwe beemereire abandi bashutamire omu ryato riri omurangi ya kinyaatsi omuntu omwe ayemereire omu maizi

Amaju gombekire omu ruhanga hariyo enyanja mpango orubaju orumwe hariho ekibira n'orundi hariho emiti.

Egaari y'omwika eri aha ruguuto netambura aha rubaju rumwe hariho emiti eine ebirabyo birikutukura hamwe nebya kinekye n'orubaju orundi nibyo biriho obuseeri hariho omugongo oguriho niguregyereraho eizooba.

Engaro zonka zikwatsire aha kyoma kyakarimagyezi zijwire eshaaha erikwiragura, esaati y'emikono miraingwa y'obubokisi aha rubaju hariho esimi n'orundi rubaju hariho akacumu n'ekaraamu

Omukazi abangiire engoma ataireho omukono, aha rubaju hariho omutsigazi ajwire engofiira na esaati erikwera. Aha rundi rubaju hariho omutsigazi ajwire esaati ya bururu ayemereize emikono.

Amaju mingi gari aha rubaju rw'enyanja. Enyanja erimu amaizi ga bururu. Amaju mingi gatembekyereine naga kanyina. Hariho amaju agashakiize amabaati gari kutukura hamwe n'amabaati aga kitaka.

Omwishiki ari omu kishaayi naashamba omupiira ajwaire empare erikutukura erikushushana na sokusi akomire eishokye omupira takagushabire

Omushaija ashutamire aha piki naaruga aha icundiro ry'amajuta, ondiijo omutsigazi akwatsire ekyoma ky'aha icundiro ry'amajuta naareeba ori aha piki, omukazi ayemereire ajwire sikaati erikwiragura enyima hariyo obutebe butekyereine hamwe nana emotoka.

Abakazi baingi bariyo nibasheka omwe ahekire omwana, bajwire enkwanzi nyingi omu maraka, n'ezindi ziri omu mutwe n'ebikomo biri aha mukono

Enjoki zerundiine ziri omu kakungu. Harimu ebishankara, ezimwe ziine amapapa nizenda kuguruka, ezindi tiziri kuguruka.

Ebendera z'amahanga omu nsi zihanikire harimu eya Uganda eriho entuuha harimu nana ez'amahanga mingi na munonga Kenya, Tanzania hamwe nana ezindi hariho etaireho enyonyozi hamwe nana okwezi

Abaishiki bashutami basangiire enyimdo. Bajwire esaati zirikwiragura, baine amaisho marungi, enyima yaabo hariyo enju, iramizo, bemereire omu miti.

Omustigazi ataire enkoni omu maraka, naafunya ente nyingi z'amahembe maraingwa. Orubaju orumwe harimu emitumba, orubaju orundi hariho ekishugi kirimu emiti. Omu maisho ge hariho ebikondo by'amashanyarazi hamwe n'enju.

Eiramizo riringwa eryombekyise amatafaari hamwe n'amabaati ga kitaka aha rubaju hariho emiti eriho ebikindo hamwe nana embuga erimu obunyaatsi orundi orubaju hariho emiti erikureebeka ekicweka

Aha rubaju rw'omuhanda hariho eicundiro ry'amajuta hariho abantu omu maisho hariho eibikiro ry'amaizi hariho nana enju y'amabati garikutukura hariho emiti hamwe n'omwojo ayinami ajwire esaati ya kijubwe

Abaana bekoreire ebidomora nibaruga ah'iziba. Omu maisho gaabo hariho akatembo. Aha rubaju hariho emiti erikurebeka ebicweka hamwe n'ekishugi.

Akanyonyi kari omu rangi ya kinekye kimukize amapapa, keine omunwa muraingwa gurikwiragura katekamire aha kyashuri ekikozirwe omu binyaatsi, ekyashuri kiri aha kanyatsi akari omu rangi ya kijubwe kinami.

Abaishiki bari aha kuzina bekomire ebitambi hamwe n'ebikindo. Omwojo ari aha rubaju rumwe akwatsire enkyeka nagicuncumura n'ondiijo nateera engoma. Abandi bajwaire enjebajebe nibeshongora bajwaire ebitambi birimu erangi erikutukura nana ezindi rangi nyingi bemereize ebigyere barikutagurura.

Abakazi bashatu bateire ebyoma bya karimagyezi aha bibero byabo. Omwe ajwaire enkofiira, ajwaire ekooti erikwiragura ondiijo ajwaire ekooti erikutukura ajwaire oburahuri enyuma baineyo ebiyamiro.

Ebicucu bishutamire omu muti, omuti gurimi amataagi mingi hariho nana amapapa mingi, ebicucu bigwejegyeire

Enkobe eshutami omu kashaka eyekwatsire aha munwa eine ebyooya bingi birikwiragura amatu gaayo nimakye amaisho gaayo gahwereire omu binoonko.

Emotoka eri aha ruguuto aha rubaju hariho ebyoma byaha rubaju rw'enguuto hamwe n'ebyapa obusheri hariyo omurongooti hamwe n'amaju maingi agetooreirwe emiti gashakaize amabaati garikutukura

Emiti ezingire omu buvera eri omu butanda obw'ekuginiramu . Obutanda bwombekiise ebiti bushakaize obunyaatsi aha rubaju hariho enju nungi esiigire erangi ya kinekye n'emiti miingi egyetoreire.

Emiti mingi eri omu kibira aha rubaju hariho oruguuto emiti emwe eyomire, emiti endiijo teyomire, harimu ebinyaatsi ebyomire nana ebinyaatsi ebibisi emiti emingi neyakizibwe.

Omushaija ari omu itundiro ayefumbasi, ajwire esweta ya kijubwe amataara gari ahaiguru nigaaka

Egaari ekomirweho ebitookye, hamwe n'enkoba amahembe hariho ekijaketi, ebitookye ebimwe biriho akadeeya akatangisiibwe ekiti.

Abashaija babiri bari omu ryato, rwagati y'amaizi omu nyanja. Enjubu ziri omu nyanja zemereize emitwe aha rubaju rwabo rw'enyanja hariho ekisharara n'orundi rubaju hariho ekishaka kirimu emiti.

Abashaija babiri bari omu ryato, eryato riri omu maizi bakwatsire obuti nibajuba, aha rubaju hariho emiti

Empundu eri omu muti eshutami ekwatsire aha kiti, eyashami, eriyo neeyeta ntaahi zaayo. Neyiragura munonga, amatu gaayo g'emereire, omukono egukwatiise aha kiti egwebangiize.

Enju ibiri zombekiise ebinyaatsi aharubaju hariho ebiti. Ahansi y'omuti gumwe hariho emotoka. Embuga erimu ebinyaatsi bingi.

Omukazi ashutami ataire akadomora aha munwa kari omu rangi ya kinekye n'efuuka eibiri ziri aha rubaju rwe ziine emihini aha rundi orubaju hemereireho omwana ojwaire esaati y'emikono miraingwa erikutukura etagukireho.

Engaro z'omukazi zikwatsire aha ngaro z'omushaija zoona zirimu empeta . Engaro ez'omukazi zijwire eshaaha. Omushaija ajwire ekooti.

Abantu bari omu katare harimu ebitookye omwe abyine aha piki ajwaire egofiira y'abasiiramu ondiijo akwatsire aha piki ajwaire esaati ey'okutukura.

Omushaija akwatsire ebendera omu ngaro ze harimu empeta. Aine ensinyanyi ajwaire esaati erikwiragura aine ebireju bingi.

Karoori etekamire aha kanyaatsi, ekubire amaguru amapapa gaayo nigiragura eine omunwa muraingwa omu maraka einemu amapapa g'erangi erikwera ekishaho ekiri aha maraka nikitukura

Enjoki etekamire omu kimuri ,ekimuri kiine amataagi ,amataagi g'akwatsire aha kimuri enjoki eine amaisho mahango .

Amaizi gari aha mugyera. Omugyera gurimu amabaare mahaango. Aha rubaju orumwe hariho ekishaka, orubaju orundi hariho ekishaka kirimu omuti.

Enturegye eibiri ziri omu muhanda emwe nereeba orubaju orwakuriya endiijo nereeba kunu, enturegye emwe ninaingwa munonga endiijo einami.

Omunwa gw'empunu gukwasire omu makooko. Empunu eine enyindo ibiri. Omunwa gwayo gurabire omu makooko. Amakooko garimu omusimaari aha rubaju hombekyeise amatafaari.

Enkobe netukura ah'amaisho eine eibabi omukanwa riri omu rangi yakijubwe ekwatsire aha kati eine n'ebyoya byingi birikwiragura. Obuti buriho amababi mahango.

Enjoki ibiri nimpango munonga ziine amaino abiri ziri omu kishaka zikurateine ziri ahansi y'emiti erikurebeka ebicweka. Ekishaka kiri omu rangi ya kinekye kyomire.

Enturegye ziri omu kashaka ziine amabara agarikwiragura hamwe n'agarikwera, aha rubaju hariho emiti mingi ziri omu kishambu ekirimu ebinyaatsi biraingwa

Empundu eshutami amatu gaayo gemereire enyindo zaayo nikye aha maisho haayo nihatukura eine obwooya bwingi oburikwiragura.

Ebisasiro ebiri aha rubaju rw'enju y'amatafaari enju y'amatafaari eyombekiise amabaati g'erangi ya kijubwe. Aha rubaju hariho omugyera gurimu amaizi g'ebyagaana.

Amaju maingi gari omu mwanya gumwe. Obuseeri hariyo orutookye rurimu emitumba mikye, emiti emwe nereebeka ekicweka.

Omutsigazi ajwaire ekaito ayemereire ah'eibaare, eibaare eiri omu maizi akwatsire eirobo nareeba orubaju orwa kuri amaizi giine ebingoozi.

Abasirukare bajwaire rutaanga nibaramukanya omwe aimukize omukono abamwe bajwaire enkofiira za rutaanga n'abandi bajwaire enkofiira ziri omu rangi ya kinyaatsi.

Abatsigazi bari omuryato, abamwe bikwatsire ebiti, ondiijo akwatsire ebyenyanja bingi omu ngaro eryato riri aha maizi. Omwe ayemereire abandi bashutami.

Omukazi ashutamire aha katebe nanywa ,aha rubaju rweye hariho esimu ,akwatsire ahari karimagyezi aha rubaju aha meeza hariho ebikopo orundi orubaju hariho ebinika.

Abombeki beemereire aha mutwe gw'eiramizo abandi beemereire ahansi nibaheereza aha rubaju hariho enju eyombekise amakoko obuseeri hariyo emiti hamwe nana obunyaatsi amatafaari gari aha rubaju

Omukazi na omwana bemereire aha taapu nibanaba omu ngaro , amaizi nigaruga omu taapu aha rubaju hakwatsizeho ecupa erimu ekimuri na orundi rubaju hakwatsize ecupa omu dirisa erimu ekimuri.